Mongaashingeyi aantu ohaa longitha oongodhi dhopeke ndhoka dha kwatakanithwa nomayalulo goombaanga, opo ya vule okulanda iipumbiwa yawo pehala lyoku humbata iimaliwa koomuma.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho ya yooloka nonkene uuna wiiya dha waka talelapo koshilongo shontumba oho pulwa wu shendjele iimaliwa yeni yoshilongo sheni mu yaa mbyoka yokoshilongo hoka wuli opo omalandithathano ga ninge omapu.

Iihongomwa ya yoolokathana ohayi vulu okwoopalekitha nawa momagumbo. Hayi vulu okulekwa komakuma etaku tsilikwa shoka sha pumbwa okutsilikwa ko. Shino ohashi opalekitha egumbo.

Oositola odhi li hadhi landitha iilandithomwa ya yooloka. Onkene kehe gumwe ohayi mo nompumbwe ye oku ka landa shoka a pumbwa, shino ohashi ningi le mwene gositola oshipu shaashi oha thigilwa iimaliwa.

Mongashingeyi aantu ohaya vulu okulanda iihauto nomukuli yegu pewa kombaanga mpaka haya tulapo eyuvathano kutya oshimaliwa shoka otadhi kashunithwa uunake nethimbo lithike peni .

Uuna aantu ya sa ondjala ano pepunda pwa pepa, ohaya yi komahala ngoka haga landitha iikulya, opo ya vule okulanda ya lye yo ya ninge oonkondo yo ya tsikile nokulonga iilonga yawo.

Iitaafula oyo yimwe yomiihongomwa iiwanawa mbyoka hayi hongwa kaantu mboka yena otseyo yoku honga iihongomwa ya yoolokathana oku ziilila momiti. Ohayeyi landitha noku mona oshimaliwa.

Iipundi oyo yimwe yomiihongomwa, mbyoka hayi hongwa okuzilila momiti dha yoolokathana. Ohayi longithwa nduno okukuutumba. Onkene mboka yena ontseyo otaya hongo e taya landitha iinima yawo ya mone mo oshimaliwa.

Kehe oshilongo muuyuni oshina oshimaliwa shasho sha yoolokathana koshimaliwa shoshilongo oshikwawo. Iimaliwa mbika kehe shimwe shina ongushu yasho shiikwatelela koshilongo shasho onkene uuna toyi koshilongo shontumba oho pulwa wushendjelwe iimaliwa yoshilongo sheni mwaambi yoshilongo shii.

Ombaanga dhimwe dhomomahangano ngoka haga gandja omakwatho koohandimwe nenge koosikola noshowo komahangano galwe ngoka ga pumbwa omakwatho noga ninga omaindilo.

Otuna omahala ga totwa po gafa oombaanga ngono aantu haya yi opo ya vule oku kashendja iimaliwa yiilongo ya yoolokathana yoya vule oku kalanda kiilongo oyo tuu mbyoka.

Omukalo gokuyalula iimaliwa mombanga ogwa pupalekwa aantu mongashingeyi otaya longitha uushina shika otashi kwata nawa ethimbo niilonga oya pupalekwa shivulithe okuyalula noonyala.

Aanafaalama mboka ya hala okumuna iimuna ndele kayena oshimaliwa ohaya vulu oku ninga eyindilo lyomukuli gopashimaliwa oku ziilila koombanga ndele etaye yi shunitha muule wethimbo ndoka lyuuvathanwa.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shaasho shono shina ongushu shi ikwatelela. Uuna waya koshilongo shontumba nena oho shendjele iimaliwa yoshilongo

Aantu mbono yena ohokwe yokukatalela po komahala ga yooloka oye na ompito yokusindana nenge yokukuthilwa ko koondando dhawo uuna taya futu taya longitha uukalata wawo wombaanga.

Mboka yena ontseyo mokuhonga iihongomwa ya yoolokathana momiti otaya ipandula oshoka oyeli taya likola oshimaliwa mokulanditha iihongomwa yawo mbyoka ya yoolokathana.

Uuna waninga omusindani omu nelago methigathano lyo ntumba, omuntu ohakala uuvite uuntsa no kuuvite oye omunelago moku sindanapo oshimaliwa shoka methigathano mwali mwakuthwa ombinga kaantu oyendji.

Momiti dha yoolokathana ohamu zi iihongomwa oyindji. Mboka yena ontseyo mokuhonga iinima oyo tuu mbika oyeli yeli melago oshoka otaya ilikolele oshimaliwa uuna iihongomwa yawo ya landwa.

Mboka yena ontseyo mokuhonga iihongomwa okuziilila momiti oyeli taya ipandula, oshoka oyo otaya dhana onkandangala mokulanditha iihongomwa yawo ya vule okumona oshimaliwa.

Uuna waya koshilonga kaashisheni, ohopumbwa opo ushendje oimaliwa yoye mwaa mbyoka yoshilongo ghuuwaya, shika ohaahi ghupapaleke okulanda oshoka oimaliwa oina ongushu ya yoolokathana.

Opo yeki landele iilandithomwa yawo mbyoka ya pumbwa yi ili noyi ili. Aalandithi ohayi monene oshimaliwa shoka taya vuluwo okuka longitha moku landa yilwe mbyoka kayena.

Uuna to katalelapo koshilongo shontumba Oho shendjele iimaliwa yoshilongo shoye mwaambi yoshilongo hoka toyi oshoka iimaliwa mbyoka oyindji ihayi landathana , onkene kehe oshilongo oshina oshimaliwa shaasho shina ongushu yasho.

Omiti dha yoolokathana oha mu zi iihongomwa yomaludhi nomaludhi mbyoka iiwanawa hayi longithwa momagumbo ngaashi iitafula noshowo iipundi yokukaantumba.

Oositola odho omahala ngoka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo yomaludhi ga yoolokathana. Shika ohashi ningwa ku mboka yena uunongo woku eta po oositola dhomalandithilo ya konde aantu omagulu.

Oombanga odhindji moshilongo shetu odhili hadhi kutha ombinga mokugandja oshimaliwa koongundu dhomaudhano dha yoolokathana momukalo gwethigathano shino ohashi ningwa nelalakano opo aantu ya kwatwe kohokwe yokukutha ombinga.

Omalukalwa getu ogeli taga monika nawa omolwa iihongomwa mbyoka ya tulwamo ngaashi Iipundi yo ku kuutumba Oshowo oosikopa dhokupungula ndhono dhili tadhi monika nawa.

Oositola ohadhi landitha iinima ya yoolokathana. Aantu ohaa yi mo ye ki ilandele iinima yawo shi ikwatelela koompumbwe ndhoka ye na, no momukalo nguno mwene gositola oti ilikolele iimaliwa.

Aantu ohaya kutha ombinga momathigathano gomaudhano gayoolokathana ngaashi okuhinga oombasikela naasindani dhingi ohaya pewa nenge ohaya sindana iimaliwa mbyoka yatulwa po kehangano ndyoka lyakwashilipaleka ethigathano.

Oshikunino osho shimwe shomiipumbiwa ya simana ngelw kashipo nena omuntu goompadhi mbali otahupu nuudhigu itavulu oku ilandelasha alye nenge azaleke olutu lwe.

Mboka yena ontseyo moku honga iihongomwa oyeli tayi ipandula esiku nesiku nontseyo yawo oyili tayi koko esiku nesiku onkene otaa hongomo iihongomwa yawo yekeyi landithe ya vule oku mona oshimamliwa.

Omiti odho dhimwe dhomiimeno mbyoka hayi vulu oku tetwa po, opo mpoka wuna ontseyo mokuhonga iihongomwa ya yoolokathana ngaashi iipundi niitaafula, ya vule oku yi nduluka po, yo ye yi longithe.

Iipundi noosikopa oyo yimwe yomiihongomwa mbyoka ya longwa momiti. Iipundi ohatu yi longitha okukuutumba omanga oosikopa hatu dhi longitha mokupungula iinima yetu yi ili noyi ili ngaaashi iikutu, otiivii nosho tuu. Okutya ashike iihongomwa mbika ayihe oya kola noonkondo.

Ngele ku na oshimaliwa nena ito vulu oku ilandela sha monkalamwenyo yoye, onkene natu longeni nuudhiginini, shanakulya osho shanakulonga, ngele ito longo nena ito mono oshimaliwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho . Iimaliwa mbyoka oyina ongushu yi ikwatelela koshilongo hoka yili tayi longitha okulanda.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina ongushu shii kwatelela koshilongo osho tuu shoka oshiholelwa, iimaliwa yetu yoshilongo shetu Namibia oyina ongushu yivule iimaliwa yaAngola.

Uuna waya koshilongo shi ili oho pumbwa wu shendjele iimaliwa yoshilongo shoye mwaambyoka yoshilongo hoka waya, opo shi ninge okulanda okupu. Shika ohashi ningwa shaashi iimaliwa inayi faathana.

Momiti ohamu zii iihongomwa oyindji ya yoolokathana yo oyili iiwanawa mbyoka hayi longithwa mongaashingeyi momagumbo. Iihongomwa mbika ongaashi nduno iipundi yokwakola oshowo iitaafula.

Uuna mwene gwositola siku ndyoka a landitha nawa oha shi kala enyanyu enene, oshoka oshimaliwa shoka ota vulu oku ke shi longitha okulanda iipumbiwa ye yilwe po.

Iihongomwa ya yoolokathana mbyoka ya longwa momiti, oyili hayi longithwa momagumbo. Onga iipundi, iitafula oshowo oosikopa dhokupungula iikutu.

Omahala goomalandithilo ohaga yakula aakwashigwanan opo kaya ende iinano iile okuya koondolopa dhoka dhi li popepi nayo, kutya odheya konda omagulu opo ya mone iilandomwa yawo mbala, popepi itashi yapula nande omahooli nenge iimaliwa oyindji.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka omuntu a pumbwa mokukalamwenyo kwe . Ngele ka puna oshimaliwa, nena ita tu vulu oku ninga iinima oyindji, ongele oku landa sha tulye nande tu zale.

Ngele ka puna oshimaliwa nena ita tu vulu oku landa nenge oku futa oompumbwe dhetu mpaka naampeyaka. Oshimaliwa osho shili esipa lyomugongo ngele otashi popilwa molupe lomuntu. Ngele ka shi po nena ita tu vulu oku landa shika naashi yaka.

Mboka yena uuhongo mokuhonga iihongomwa mbyoka ya longwa momiti, oyena omauwanawa ogendji oshoka otaya vulu oku ilikolela iimaliwa, uuna ya honga nokulanditha po iihongomwa yawo ya yooloka.

Mongaashingeyi aantu inaa pumbwa we okuya meni lyombaanga uuna ya hala okupungula iimaliwa komayalulo gawo gombaanga, ihe ohaya longitha omashina gopondje taya longitha wo uukalata wawo.

Iimaliwa ohayi kandula po oompumbwe dha yoolokathana. Opo tu yi mone otwa pumbwa okulonga nuudhiginini, opo tu pewe oondjambi tse tu ka longe ayihe mbyoka twa pumbwa mpaka naa mpeya ka.

Muuyuni wongashingeyi wa putuka aantu ihaya yi we koositola ya ka lande iinima, ashike ohaya longitha oongodhi dhawo dhopeke ndhoka dha kwatakanithwa kumwe noombaanga dhomapungulilo dhawo dhiimaliwa.

Mboka yena ontseyo mokuhonga iihongomwa ya yoolokathana kuziilila momiti otayi ipandula. Oshoka iihongomwa yawo otayi landwa yo ya vule yi ilikolele oshimaliwa ya ka lande ipumbiwa yawo yilwe.

Iihongomwa ya yoolokathana ohayi opalekitha momagumbo, iitafula yokulila, iipundi yokukuutumba noshowo oosikopa dhokuleka iikutu, dhoka hadhi kala moondunda.

Momiti ohamu zi iihongomwa iiwanawa yomaludhi ga yoolokathana. Aantu yalwe ohayeyi longitha momagumbo oku kuutumba nenge okulila omanga yalwe haye keyi landitha po opo ya vule okwii monena oshimaliwa.

Ombaanga oyo yimwe yomomahala mola omuntu ta vulu okupungula oshimaliwa she shi kale megameno. Ohayi kwathele wo okupa aantu omikuli ya vule ya lande shoka ya pumbwa uuna kayena iimaliwa ya gwana.

Okulanditha ogo omukalo ngoka aantu yeli yaali taya taambathana, gumwe ta taamba oshimaliwa omanga omukwawo tagandja shoka tashi landwa mositola yontumba.

Opo ku yandwe omikweyo omeleleka meni lyoombanga, oombanga odha ndulukapo omukalo ngono gokutuma oshimaliwa okuza kongodhi yoye okulanda shoka wa pumbwa.

Otatu kumagidhwa opo tu tule ombunda moshihwa ano tu longe nuudhiginini opo tu wape tu ilikolele oshimaliwa. Ngele ku na oshimaliwa nena ito vulu okulandasha ano oompumbwe dhoye.

Iilandithomwa oyindji moostola ohayi tulwa kofanditha nelalakano una puna omuntu ngoka ahala okushi landa ndele ina gwanitha aku thilwako yo yavule wo oku ilikolelasha.

Oositola odhindji ohadhi landitha iilandithomwa mbyoka aantu ye li yapumbwa momagumbo gawo nenge moombelewa dhawo oshowo moositola ndhoka dhi ili nodhi ili ihadhi landitha iilandithomwa oyo tuu mbyoka.

Opo wuvule okwiilandela sha, owapumbwa okukala wuna oshimaliwa , onkene shanakulya osho shanakulonga. Natu longeni neitulomo opo tuvule okwiilikolela oshimaliwa.

Mongashingeyi iihauto iikulu nenge tutye mbyoka yonkulu yonale ihayi ekelwahi we, ashike ohayi tulwa mofanditha opo mboka ye hole iinima yonale yeyi lande po. Yo ooyene yawo ya mone oshimaliwa.

Oombanga dha yolokathana ohadhi gandja oompito kwamboka ya hala oku patulula omambo gomapungulilo gawo. Ohashi yape wo ompito opo ya sindane oshimaliwa shomwalu gwo ntumba.

Mongashingeyi oombaanga odhina iitayi ya yoolokathana moondoolopa dhiili nodhiili. Shika osha ningwa opo aantu ya kondwe omagulu kaya ende iinano iile okuka konga omayakulo.

Iihongomwa ya yoolokathana ohayi falwa komahala gomalandithilo e tayi landwa po, opo aantu yi imonene iimaliwa. Shika ohashi tsu aahongi omukumo, opo ya pule komeho, opo yi imonene iimaliwa oyindji.

Omahangano ngoka gi iyadha ge na ompumbwe yopashimaliwa ohaga ningi eindilo koombanga dha yoolokathana, ga wape ga pewe omakwatho, shika ohashi ningwa nee momukalo gokushanga ombaapila nuuna ya ziminwa ohaya pewa oshimaliwa.

Otwa pumbwa iimaliwa, opo tu vule oku ilandela iipumbiwa yetu yesiku kehe. Okukalamwenyo komuntu ngele ke na oshimaliwa, nena ita vulu oku ilandela shoka ta pumbwa, ano natu longe.

Oombaanga odho dhimwe dhomomahangano ngoka haga kwashilipaleke omaudhano . Shika ohashi ningwa nelalakano opo kuhwahwameke ohokwe momaudhano gayoolokathana gaakwashigwana.

Mboka yena ontseyo moku honga iihongomwa ya yoolokathana, oyendji yo muyo oya mona omadhewulo, okuzilila koosikola dhopaungomba, dhoka hadhi gandja uunongo wa yoolokathana.

Iiyenditho oya pumbwa omahooli, opo yi vule oku ka thikitha aafalelwa, pomahala mboka ya hala okuya. Oshihauto ngele kashina omahooli, nena ita shi vulu okwiinyenga.

Aantu ohaya yi koositola kehe gumwe a ka lande oompumbwe dhe ndhoka e na. Shino ohashi etele mwene gwositola iimaliwa uuna a landitha iilandithomwa esiku ndyoka.

Uuna omuntu iiyadha ahala okulanda oshihauto ndele kena iimaliwa yagwana, ohayi meuvathano nombaanga ye eta pewa omukuli akalande oshiyenditho she iimaliwa mbyoka oheke yi futa nduno muule wethimbo lyuuvathanwa.

Oositola odhindji ohadhi ningi oofanditha opo dhi pitike mboka yena iimaliwa inaayi gwana, ya vule wo oku ilandela sha. Shika ohashi ningwa uuna iilandithomwa ya ninga mo esiku mositola.

Aantu oya pumbwa iimaliwa, opo ya vule okwiilandela iipumbiwa yawo yesiku kehe. Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa, itovulu okwiilikolela sha. Ano natu longeni nuudhiginini.

Oshimaliwa oshimwe tashi dhana onkandangala monkalamwenyo opo wu shi mone owu na okulonga nuudhiginini ngoye wu shi pewe wu vule okulanda shiyaka naashiyaka ngele ino longa nena ito shi mono onkene na tu longeni neyitulomo.

Okukala wuna ositola ohashi kondo omagulu aakalimo yomoshitopolwa mo opo kaa ye ende iinano iile okuya koondoolopa dhokokule yaka konge iipumbiwa yawo. Ohashi kwathele wo mwene gositola iimonene iiyemo sho ta landitha iinima ye mbyo.

Oositola dhontumba odhili hadhi tulamo oofanditha opo dhipe aalandi yiilandithomwa yawo ompito yokulanda iilandithomwa yawo kombiliha lela.

Oombaanga odho dhimwe dhomomahangano ngoka taga hwahwamekwa uudhano wuye komeho. Oshoka otadhi gandja omasindano goshimaliwa ga yoolokathana, opo aantu ya kwatwe kohokwe yokukutha ombinga momaudhano.

Uuna una omayalulo gombaanga mombaanga yontumba no wuna okakalata ohovulu oku kuthilwako koondando uuna waya komahala go matalelepo ngono ga kwashilipalekwa kombaanga oyo tuu ndjoka

Mboka ye na ontseyo mokuhonga iihongomwa ya yoolokathana oye li melago enene, oshoka iihongomwa yawo otayi dhana onkandangala notayi landwa unene.

Oombanga odhindji ohadhi kala momathigadhano gayoloka, moka aakwashigwana haya kutha ombinga nethigathano ndoka olya kwashilipalekwa kombanga.

Mongashingeyi ngele owakoneke pwafa puna uulingilingi kokambo koye kombaanga, nando ombaanga oya pata, ino pumbwa we okuya kombaanga. Oho dhenge owala ongodhi opo ya mweneke oka kalata koye.

Oombaanga odhindji paife, omuna aantu yo ku gandja omauyelele, genasha nsnkene aantu yena oku kwata nawa oongeshefa dhawo. Aantu mbaka oyena uunongo oundji.

Moombanga odhindji payife ohamu adhika aantu mboka haya gandja omawuyelele nomapukululo ga nkene wuna oku longitha oshimaliwa shoye opo wushi longithe momukalo omuwanawa.

Uuna omiti dha tetwa po, mboka yena uunongo moku nduluka po nenge mokuhonga po iihongomwa ya longwa momiti ohaye e ta po nenge ohaya nduluka po iinima iiwaanawa ngaashi iitaafula oshowo iipundi.

Ombaanga ehala moka ha muu pungulwa oshimaliwa, nelakakano opo omuntu kaa ha kanithe oshimaliwa she moku landa iinima yaa hena oshilonga. Uuna wa pungula nawa oha yi ku gwedhele ko woo iihohela.

Uuna aantu taya tetepo omiti opo okuhonga iihongomwa yawo yayoolokathana, yekeyi landithepo ohashi eta embugalo, onkene tatu kunkililwa tukwate nawa omiti.

Oombaanga ogo omahala ngoka ga totwapo ne la lakano aantu ya ka pungule ko iimaliwa yawo, opo yeyi longithe uuna ethimbo lya thika na, opo ku ya ndwe oku yi longitha epuko.

Aantu mboka yena ohokwe mokukutha ombinga momathigathano gokuyoga ohaya yi nelalakano yekiimonene oshimaliwa shawo uuna ya sindana ethigathano ndyoka.

Uuna tatu nyengwa okupungula oshimaliwa otatu tsuwa omukumo tutalelepo oombaanga dho dhitupe omauyelele gaankene tuna okukwata nawa iimaliwa yetu.

Oombaanga odhindji mongashingeyi ohadhi gandja omikuli kaakwashigwana mboka ya pumbwa oshimaliwa. Noha ye keshifuta muule wethimbo ndyoka yu uvathana kwa gwedhwa iihohela.

Iipundi oyo yimwe yomiihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti, onkene aahongi yomiti nenge yiipilangi naya simanekwe, oshoka oyena ontseyo ombwanawa.

Iihongomwa yalongwa momiti dhayoolokathana oyili tayi dhana onkandangala momalandithilo moshilongo shetu, mboka yena uunongo mokuhonga otayiilikolele iimaliwa mokulanditha iihongomwa yawo.

Aanawino mokuhonga iihongomwa ya yoolokathana okuziilila miiti oyeli taya dhana onkandangala mongaashingeyi oshoka otaya imonene oshimaliwa moku landitha iihongomwa yawo ya yoolokathana.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, yina ongushu shi ikwatelela komaliko ngoka geli moshilongo shayo. Yimwe oyina ongushu onene, yimwe oyina ongushu onshona.

Omiti odho dhimwe ndhoka haku zi iihongomwa iiwanawa yomaludhi gi ili nogi ili. Iihongomwa mbika ohayi hongwa nduno kaanongontu mboko yena ontseyo mokuhonga.

Muuyuni kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi na ongushu shiikwatelela koshilongo osho tuu sho. Iimaliwa yimwe oyi na ongushu oshona omanga iikwawo yi na ongushu oyindji.

Iimaliwa oyo ekota lyuunongo auhe. Ngele kashipo nena, ito vulu okulanda shoka wapumbwa, okene oya simana.

Aantu oye li taya longitha oongodhi dhopeke ndhoka dhili dhakwatakanitha kumwe nomayalulo gawo gombaanga. Ohaye dhi longitha okutuma nenge okutuminwa iimaliwa , okulanda ethimbo lyokongodhi oshowoo olusheno.

Oombaanga odhindji odhili hadhi gandja omakwatho go pashimaliwa komahangano ngoka ga pumbwa nohaga pula omayambidhidho nohaga pewa uuna yaadha puna oshimaliwa.

Momiti ohamuzi iihongomwa yayoolakathana yo iiwanawa mbyoka hayi vulu oku kalandi thwapo , oku kalongithwa momagumbo ngaashi oosikopa oshowo omitse dhoombete ndhoka hadhi opaleka kitha moondunda.

Aanasikola mboka yena ohokwe yokukiilonga ndele kaye na oshimaliwa shokwiifutila ohaya pewa oshimaliwa koombaanga momukalo gwomukuli. Oshimaliwa shika ohashi ka shunithwa uuna omuntu a tameke okulonga.

Aalongithi yoombaanga otaya kunkililwa, opo yi iyageke komikalo ndhoka dhuulingilingi tadhi longithwa kookalyamupombo okuyaka ko iimaliwa komambo gomapungulilo gawo, onkene shigwana kotoka.

Aanongontu oha ya nduluka po iinima ya yoolokathana oku pitila mokuhonga omiti. Ohaya hongo po nduno iitaafula nenge oosikopa osho wo iipundi niinima yilwe.

oolaka odho dhimwe dhomiihongomwa mbyoka ya longwa miiti, puukololo opo tuu mpoka omuntu ota vulu oku tsilikapo omambo, nenge iimeno po pukale tapu monika nawa.

Omatala ogo ehala ndjoka aalandithi ha yayi ya ka landithe iilandithomwa yawo ya yoolokathana, nokumona oshimali ya ka lande iipumbiwa yawo yilwe mbyoka kaa ye na.

Aantu otaya kumagidhwa nenge otaya kunkililwa opo ya longe nuudhiginini yo ya vule ya ili kolelele nenge ya imonene oshimaliwa ya lande oompumbwe dhawo dha yoolokathana.

Iimaliwa oyo yimwe hayi dhana onkandangala monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa okufuta oosikola, okulanda iikulya, noshowo iipumbiwa ayihe mbyoka omuntu wapumbwa. Ngele kapuna oshimaliwa, nena itapu vulu okulandwasha.

Moombaanga dha yoolokathana ohadhi kwashilipaleke omaudhano naashika ohashi ningwa nelalakano opo ku hwahwamekwe aantu mboka ya kwatwe kohokwe yokukutha ombinga muudhano.

Aanasikola mboka ya hala oku kutha ombinga momailongo gawo ndele ka yena oshimaliwa shoku futa osikola, ohaya tsuwa omukumo, opo yaka kuthe omikulo kombaanga, yo ye kedhi shunithe ngele ya longo.

Oositola odho dhimwe dhomomahala ngoka haga landitha iipumbiwa ya yooloka. Uuna aanegumbo yontumba ya pumbwa sha ohaya kutha oshimaliwa nokutondokela koositola hoka, opo ya wape ya ka lande.

Oshimaliwa oshina omutse gomuntu. Mongashingeyi ngele kushina ito vulu oku ilandela shoka wapumbwa mokukalamwenyo koye, onkene natulongeni neyitulomo opo twi imonene oshimaliwa.

Iimeno ohayoopalekitha nawa omahala uuna yaziza oshoka ohayi monika nawa. Momiti woo ohatumonomo iihongomwa ya yoolokathana, mbyoka tatuvulu okulongitha okutsilika iimeno yetu moombelewa oshowo momagumbo.

Omahangano gopaumwene ohaga ningi omaindilo gopashimaliwa, haga shanga oombapila dhomaindilo taga shangele oombaanga, opo yamone omakwatho gopashimaliwa, yavule okwiikwatha moompumbwe ndhoka yena.

Mongaashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena ito vulu oku ilandela sha, onkene tatu kunkililwa tu longe neitulomo, opo tu ilikolele oshimaliwa, tse tu lande iipumbiwa yetu.

Mongashiingeyi omuna omahangano ngoka ga totwa gokupungula iimaliwa mbyoka hayi longithwa shinasha nomayilongo nenge oku kwashilipaleka omafumviko uuna yakwetu yahulapo

Momiti ohamu zi iihongomwa iiwanawa, onkene otwa pumbwa oku kumagidha aahongi yiinima yayoolokathana oku ziilila momiti, ya keelele embugapalo lyoka hali e twa po mokuteta po omiti.

Olundji ngele kapuna oshimaliwa , shika osho shimwe shomiiyimbi mbyoka hayi imbi omuntu avule okulanda oompumbwe dhe dhika naandhiyaka oshoka ethimbo lyongaashingeyi inali fa lyonale, sho aantu okulanda kehe shimwe niilya nenge nashashoka yena.

Oongeshefa ohadhi kwathele aantu ya landithe yo ya mone iimaliwa ya ka lande iipumbiwa yawo yilwe mbyoka ka yena. Opuna uuwinayi ishewe kutya ngele iinima inayi landwa mo yi pwemo ayihe ohayi vulu oku ninga nayi, tali kala ishewe ehepeko lyoshimaliwa.

Uuna omuntu kena oshimaliwa nena ita vulu oku landa shoka a pumbwa monkalamwenyo. Onkene otaku kunkilwa natu longeni nuudhiginini, tse tu wape tu imonene oshimaliwa.

Oositola odho dhimwe dhomomahala ngoka haga landitha iipumbiwa yayoolokathana, opo nduno wiilikolele oshipumbiwa shoka owuna nee okukala wuna oshimaliwa, opo wu vule okulanda shoka wa pumbwa.

Aahongi yiipilangi mboka yena otseyo ohayii monene oshimaliwa moku honga iihongomwa yawo yayoolokathana, nokuyi landitha po mpaka naampeyaka.

Aantu otaya kunkiliwa opo ya kwashilipaleke oma liko gawo, omanga inaya ka talelapo omahala ga yoolokathana. Shika ohashi ningwa opo ngele iinima ya yakwapo, yi vule oku monika nuupu.

Oombaanga odho dhimwe dhomomahangano ngoka haga gandja oshimaliwa shopakwathelo, koohandimwe, nenge komahangano omakwawo , ngoka ga ninga omahehelo pamukalo gwombapila ya yeleka kutya oye shi pumbilwa shike.

Ombaanga odhili hadhi gandja oshimaliwa tashi pitile momukalo gwethigathano. Oshimaliwa shika ohashi gandjwa kaantu mboka haa ningi omapungulo gawo nombaanga oyo tuu ndjoka.

Aantu ohaya landitha iilandithomwa ya yoolokathana po mahala gi ili nogi ili nelalakano limwe olyo oku mona oshimaliwa yo ya wape wo yi ilandele iipumbiwa yilwe.

Aahongi yiipilangi aantu mboka yena owino mokunduluka po sha tashi zi momiti. Iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti ohayi longithwa okukala momagumbo. Yi opalekithe ngaashi moondunda dhokulala nosho wo moondunda dhokugondja.

Oombaanga odho dhimwe dhomo mahangano ngono haga kwashilipaleke uudhano wontumba, ngaashi omathigathano gaantu yena uulema opo yavule oku ilikolela iimaliwa.

Mongashingeyi onkalo oya hwepopalekwa, aantu otaya vulu oku tala omayalulo gawo gombaanga oku ziilila koongodhi dhawo dhopeke oku yelekanithwa nokweenda iinano iile oku kathika koombaanga.

Oombanga odhindji odhina iitayi yayoolokathana uunene kehe mondolopa shika oshaningwa nelalakano opo kukondwe aantu momagumbo kaa ende we iinano iile okuya koondolopa dhokokule yakamone omayakulo gokombaanga.

Iimaliwa oyili tayidhana onkandangala moshingwana, oshoka Oyo yili hayilongithwa okulanda ipumbiwa yayo loka thana, nena ngele kapuna oshimaliwa Oma landitho itangakuthwa ombinga.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina ongushu shiikwatelela koshilongo osho tuu sho. Onkene uuna toyi koshilongo hono owuna oku shendjele iimaliwa yoshilongo shoye muyamboka yoshilongo ho toyi.

Mongashingeyi aantu oyakondwa omagulu itaya vulu we okweenda iinano iile okuka thika koombaanga yaka ninge omapuukululo shinasha nomayalulo gawo goombanga, ihe otaye shi ningi owala noongodhi dhawo dhopeke.

Okuhinga oombasikela, osho shimwe shomomathigathano, ngoka aantu haya kutha ombinga. Momathigathano muno aantu ohaya vulu okusindana omapapa gi ili nogi ili, oshowo okusindana iimaliwa.

Ombaanga odhindji ohadhi ningi omathigathano moka aantu ya yooloka haya kuth aombinga momathigathano ogo tuu ngoka nokusindana iinima oyindji ngaashi oongodhi dhopomake, ano ooseelula.

Moshilongo shetu Namibia otunamo iimaliwa ya longwa moongundu dha yooloka. Oshiholelwa ongashi efo lyoondola omulongo, omilongo mbali nosho tuu, mbyoka aantu haya longitha oku landa shika na shiyaka.

Uuna tokatalela po oshilongo shontumba owa pumbwa okushendjela iimaliwa yoshilongo shoye kwaambyo yoshilongo hoka toyi. Oshoka kehe oshilongo oshina oshimaliwa sha yoolokathana.

Mongaashingeyi inashi fa we nale, uuna wuna uudhigu shinasha no mapungulo goye, iho matuka we wu tondokele kombaanga, ashike oho vulu owala oku dhenga ongodhi, to dhenge oku ziilila mpoka wuli eto kwathelwa.

Mongashingeyi aantu ohaya e ta po omusholondondo gwiipumbiwa mbyoka ya pumbwa, osho wo omwaalu goshimaliwa shoka ye na po, opo ya yande oku landa sha pitilila.

Oku kutha ombinga mo mathigathano gatya ngeyika, ota ku pitika opo omuntu avene oshimaliwa aka lande iipumbimbiwa mbika naambiya ka ye akafute oosikola dhe unene ngele otiilongo, osho woo okuninga kehe shimwe shoka tashi pla elongitho lyoshimalwa.

Opo uvule okulanda sha owapumbwa oshimaliwa muuyuni wopaife inashifa ngaashi monale aantu yali haya vulu oku gandja nande iilya opo ya pewe sha.

Mongashingeyi aantu ihaya humbata we iimaliwa uuna yu uka koositola ya kalande sha. Ashike ohaya longitha owala uukalata wawo woombaanga. Go omukalo nguka ohagu hwepopaleke uulingilingi. Ano ookalyamupombo itaya mono we ompito yoku yakula aantu iimaliwa.

Mboka yena ontseyo mo kuhonga iihongomwa ya yoolokathana oku ziilila momiti, yeli taya imonene oshimaliwa shawo, tashi pitile okuza mokulanditha iihongomwa yawo, mbyoka tayi dhana onkandangala.

Ombaanga odhindji odhili hadhi gandja omauyelele ga yooloka kaakwashigwana opo ya yande uulingilingi mboka hawu longithwa kookalyamupombo okumona uuyelele opo ya vule okuyaka ko iimaliwa komambo gawo gomapungulilo.

Mboka yena ontseyo ombwaanawa mokuhonga iihongomwa mbyoka hayi zi momiti, ohaya longitha ontseyo yawo okuhonga nduno iinima ya yoolokathana ngaashi iitafula niipundi, oshowo oosikopa, yo ya vule okuyi landitha ya mone oshimaliwa.

Oku tetapo omiti opo aantu ya honge iihongomwa, oshina uuwinayi oshoka ohashi eta embugapalo, shono shili hashi shunitha omvula kaayi loke we nawa, oshoka kapuna sha omiti dha gwana.

Mboka yena ontseyo nuunongo moku honga iihongomwa ya yoolokathana oyeli taya dhana onkandangala momahala gomalandithilo oshoka iilongithomwa yawo otayi landwa noonkondo yoya mone oshimaliwa.

Mboka ye na ontseyo nowino mokuhonga iihongomwa ya yoolokathana okuziilila momiti oye li taya ipandula oshoka iihongomwa mbino oyi li tayi dhana onkandangala momalandithilo. Aantu taya landitha yi imonene iimaliwa.

Mongaashingeyi omeya ohaga longithwa okutulwa moondama ndhoka dha longwa po nenge dha ndulukwa po dhokuyoga ano dhokumbwinda. Oondama ndhika ohadhi kala unene pomahala gomayinyanyudho, onkene uuna kuna uupyu aantu ohaya yi ya ka yoga moondama omo tuu moka.

Oshilongo kehe nomaliko gasho, onkene ongushu yoshimaliwa shoshilongo shontumba ohayuuthwa komaliko ngoka goshilongo shawo. Iimaliwa yimwe oyina ongushu oyindji omanga yimwe oshona.

Mongaashi ngeyi omuntu itavulu okulanda sha uuna kena iimaliwa. Otwa pumbwa okutula ombunda moshihwa tulonge nuudhiginini twi imonene iimaliwa tse tulande iipumbiwa yetu.

Aanasikola oye na onayalulilo gawo go pambaanga hi ikalekekwa, oshoka yo oye li ihaa ya mono iiyemo yasha, onkene uuna taa nanwa iimaliwa yombaanga, oha ya nanwa iishona, oku yekekanithwa naamboka haa longo.

Oongodhi dhetu dhopeke ohatu dhilongitha unene uuna dhakwatakanithwa kumwe nomapungulo getu gombaanga . Ohadhi longithwa nduno okulanda okakalata kokongodhi oshowo okulanda olusheno

Oku landa sha otashi pula oshimaliwa. Ngele omuntu ke na oshimaliwa nena it's vulu oku ilandela sha monkalamwenyo ye. Nena natu longeni nuudhiginini opo twiilikoleleni iimaliwa.

Iihongomwa yomomiiti oyo yimwe yomiihongomwa mbyoka tayi dhana onkandanga mongashingeyi pomahala gomalandithilo. Aantu ohaya landa iipundi mbyoka noshowo iitafula ya ale komagumbo gawo yoye kwyi longithe.

Oshimaliwa nge kashipo nena omuntu itavulu okuningasha. Omuntu ngele kena oshimaliwa itavulu okwiilandela iipumbiwa ye, onkene okwapumbwa okunyangadhala opo amone oshithilinga.

Oositola odhindji odhili hadhi landitha iipumbiwa ya yoolokathana. Naantu ohaya yi ya ka lande moositola odho tuu ndhoka shi ikwatelela koompumbwe ndhoka ye na sha.

Aantu ohayayi komahala gomalandithilo yakalandithe iilikolomwa yawo yayoolokathana yo yawape yiimonene mo oshimaliwa yakafute nande osikola nenge yakalande iipumbiwa yawo yilwe.

Iipundi niitaafula oyo yimwe yomiihongomwa mbyoka hayi hongwa kaantu mboka ya mona omadhewulo okuziilila koosikola dhopaungomba, opo ya vule okulanditha yo yi imonene oshimaliwa ya lande wo oompumbwe dhawo dhilwe.

Oshimaliwa oshili omutse gwomuntu. Onkene omuntu ngele ke na oshimaliwa ita vulu oku ilandela iipumbiwa ye ya yoolokathana. Onkene okwa pumbwa oku longa opo i imonene oshimaliwa.

Okunwa omalovu inashi pitilila oshi na omauwanawa ogendji. Ohaga eta enyanyu monkalamwenyo yomuntu, opo a vule okunyanyukwa pamwe nayakwawo.

Uuna waya pomahala mpoka hapu hongelwa iihongomwa mbyoka hayi longwa momiti oto fuuka nomeho goye itaga hala oku galukako kiihongomwa oyo tuu mbyoka, oshoka ota yi monika nawa. Aantu otaya landitha noku imonena oshimaliwa.

Omahala gomayinyanyudho gamwe gomomahala hoka aantu haya yi ye ki iyuvitha nawa, ongele otaya ka lya iikulya yomaludhi gi ili nenge taya ka nwa omalovu gawo.

Omahangano gomakwashilipaleko ogena omakwashilipaleko ge na sha noshipangelo osho wo omuntu ngele okwi iyadha itaa vulu okufuta ekwashilipaleko lye oha tula mo efudho ye a ka tameke nale.